Welle ma gin gitye ka wot kun gitye iyeya winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye ma yelo i wi gotti bene tye yat mo ma dongo mabor iye.